Dirqama paaspoortii eeguu: paaspoortiin erga fudhatamee booda lammii sun eegumsa isaa irratti of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Paaspoortiin waraqaa seera-qabeessa ta'ee lammiileen biyyattii ala ba'anii galuuf tajaajila waan ta'eef, yeroo hundaa of eeggannoon qabachuu fi eeguun barbaachisaadha.

yeroo kaardii mobaailaa guutachuu barbaannu qaamaan suuqii deemnee kaardii bituun osoo hin barbaachisin aappii baankii keenya irraa kallattiin bilbila keenya irratti yookiin bilbila fira keenya irratti guutuun ni danda'ama

Aappii baankii jechuun tajaajilota sirnii baankii kennu keessaa isa tokko ta'ee innis namni tokkoo qaamaan mana baankiitti osoo hin argamiin tajaajila intarneetii qofa fayyadamee tajaajilota akka qarshii dabarsuu, qarshii fudhachuu fi haftee herregaa ilaalu akkasumas kafaltiiwwan garagaraa itti raawwachuu danda'uudha.

Nageenya maallaqa keenyaa eeguuf jecha qarshii callaa hedduminaan qabannee deemu irra aappii baankii fayyadamuun filatamaa dha. Kunis hattootaa fi balaawwan adda addaa irraa nu baraaru danda'a.

Baankiin idilee yeroo hunda banaa ta'ee waa hin argamneef yeroo balaan tasaa yookiin dhibeen namatti dhufu maallaqaa hatattamaan argachuufis ta'e nama biraaf erguuf aappiin baankii lubbuu baraaruu irratti ga'ee guddaa taphata.

Uummatni Oromoo aadaa boonsaa fi seenaa dheeraa qabaachuun beekama. Sirni gadaa sirna Dimookiraasii ganamaa ta'uun addunyaa irratti kanbeekamu yoo ta'u, kunis mallattoo qaroomina uummata Oromoo hundaati.

Bishaan qulqulleessanii dhiyeessuun baasii guddaa gaafata. Kaffaltiin elektiriikaa, keemikaalaa fi miindaa hojjettootaa kan uwwifamu kaffaltii bishaanii maamiltoonni raawwatan irraati. Kanaafuu faayyadamtoonni bishaanii kaffaltii isaanii yeroon raawwachuun buufatichi tajaajila walirraa hin cinnee fi qulqullina qabu akka kennu deeggaruu qabu.

Konkolaataa elektirikiitti fayyadamuun faalama qilleensaa hir'isuuf, furmaata gaaridha. Biyya Keenya keesaattis konkolaattota elektirikii galchuun eegalameera. Kunis gara fulduraatiin tajaajila geejjiba qulqulluu fi qusataa ta'e argachuuf gargaara.

bakka gabaa suuqii yookiin mana nyaataa deemne tajaajila arganneef kafaluuf koodii kiwur fayyadamuun kafaluun daldalaa fis ta'ee bitataaf mijataadha kunis jijjirra barbaadu irra nama oolcha.

Namoota baay'eef manni poostaa iddoo xalayaa fi meeshaan keenya karaa amanamummaa qabuun qubatu fi dhaamsi keenya akka hin dhabamne kan mirkaneeffamu ta'uu isaatiin fudhatama guddaa qaba. Kun immoo amantii, uummataaf kabaja dhaabbata poostaa irratti hundaa'uun kan uummataaf dhaabbatichi gidduu jiru bu'aa guddaa fiduudha.

Kanaan dura yeroo aappiin kun hojiiirra hin oolletti tajaajila xinnoo herreega keenya illee argachuuf mana baankii deemnee hiriira dheeraa keessatti sa’aatii hedduu dabarsinaa turre amma garuu manuma keenya teenyee waan hundaa bilbilaan xumuruu ni dandeenya.

Bishaan qabeenya uumamaa murtaa'aa waan ta'eef, qusannoon fayyadamuun dirqama. Namoonni bishaan otoo hin fayyadamiin banaa dhiisuun yookiin ujummoo cabee dhangala'u callisanii ilaaluu hin qaban. Hawaasnii fi buufanni bishaanii wal ta'uun qisaasama kana yoo hir'isan bishaan jiruu namaaf guddaa walqixa akka gahu taasisuun ni danda'ama.

yeroo tokko tokko rakkoon neetwoorkii yookiin intarneetii numudatuus aappiin baankii yeroo baay'ee tajaajila saffisaa waan kennuuf irra caalaa filatamaa dha garuu yeroo hunda fooyya’aa adeemuu qaba

Yeroo biyyi rakkoo keessa galtetti marii biyyaalessaa gaggeessuun rakkoolee siyaasaa furuu fi waliigaltee biyaalessaa uumuuf akkasumas garaa garummaa yaadaa uummattoota gidduu jiru dhiphisuuf tooftaa gaariidha.

Aappiiwwan baankii yeroo ammaa hojjetamaa jiran akka kanaan duraa afaan tokkoon qofa osoo hin taane afaanota biyya keenya adda-addaatiin waan qopha'aniif namni barumsa guddaa hin qabne illee salphaatti itti fayyadamuu ni danda'a.

nuti dargagoonni baratoonii fi namoonni teeknolojiitti dhihoo jirru teeknolojii kana yoo baballisne awaasni keenya inni guddaaniis faayidaa isaa hubatee jireenya isaa fooyyechuu fi amayyeessuu ni danda'a

yeroo ammaa kana aappii baankiif fayyadamuu jireenya keenya baay'ee salphiseera keessattuu kafaltii bishaanii fi ibsaa kaffaluuf hiriira dheeraa dhaabachuu oolchuun yeroo fi humna keenya akka kutannu nu gargaaree jira

Herrega qusannoo keenya irratti maallaqa kuufachuufi ta'ee dhala maallaqa keenya beekuuf yeroo yeroon qaamaan gara baankiitti deddeebi'uu osoo hin barbaachisiin bilbila keenyaan qofa hordofuun yeroo keenya qusachuu dandeenya.

Hojjettoonni buufata bishaanii injiinarootaa fi ogeessotni suphaa halkanii fi guyyaa uummata tajaajilu. Isaan kun haala qilleensaa ulfaataa fi bakka xurii keessatti tajaajila kennu. Ogeessota kanaaf leenjii fi onnachiistuu kennuun tajaajilli bishaanii qulqullinaa fi saffisaan akka kennamuuf gargaara.

Hojiin manaa poostaa kun qophii guddaa kan barbaadu yoo ta'u, kunis xalayaa miliyoonaan lakkaa'amu guyyaa guyyaan karaa sirrii ta'een iddoo barbaadametti akka geessan isaan gargaara. Kanaafuu tajaajilli poostaan hojjetan hundi qophii cimaa, beekumsaa fi deddeebi'iinsa qaban ta'uun kan tajaajila uummataaf kennan akka ta'an barbaachisa.

Tajaajiloonni gamoowwan mootummaa kana irratti kennaman kanneen qulqullinaa fi iftoomina gaarii qabaatan ta'uu qabu. Iftoominni kun lammiileen murtii fi hojii mootummaa akka beekanii fi itti gaafatamummaa akka mirkaneessan kan gargaarudha.

Hojii dhiyeessii bishaanii saffisiisuuf teekinooloojii ammayyaa fayyadamuun barbaachisaadha. Sirna kompiitaraa fayyadamuun dhiibbaa yaa'insa bishaanii fageenya irraa yaa'u to'achuun ni danda'ama. Kunis bakka ujummoon cabe beekuu fi qisaasama bishaanii hir'isuuf ni gargaara. Akkasumas tajaajila si'ataa maamilaaf kennuuf ni dandeessisa.

baasii fi galii keenya to’aachuuf seenaa sochii hireegaa keenya yeroo barbaannetti aappii irraatti ilaaluun karooraa maallaqaa baafachuuf fi maallaqa keenya sirnaan bulchuuf baay'ee nama gargaara.

Giddu galli leenjii ispoortii naannoo keenyatti banamuun dargaggootaaf carraa hojii uumeera. Leenjistoonni fi ogeeyyiin ispoortii biroo achitti qacaramanii tajaajila kennaa jiru. Kunis diinagdee naannoo saniif gumaacha guddaa qabaata.

Aadaan Oromoo meeshaalee hojii harkaatiin illee kan badhaadheedha. Hojiin harkaa aadaa Oromoo kan akka meeshaa dhoqqee irraa hojjetamaniifi meeshaalee leemmana irraa tolfaman, ogummaa guddaa fi miidhagina adda addaa kan qabaniidha.

biyyoota guddatanii fi badhaadhan keessatti namoonni maallaqa callaa hedduminaan qabatanii hin deeman nutis teknolojii kana fayyadamuun gara hawaasa maallaqa dijitaalaa fayyadamutti ce'uun guddina biyya keenyaa fis ta'e duunfaa keenyaatiif bu'aa guddaa qaba

Ijaarsi daandii aspaaltii haaraa naannoo keenyatti daagatamee jira. Daandiin kun yoo xummurame walitti dhufeenya aanaa fi godinaa ni cimsa. Geejjibni yoo mijate daldaallii fi inveestimeentiin naannoo sanatti ni babal'ata.

Oromoon aadaa mataa isaa kan ittiin walitti bu'insa furu illee ni qaba. Aadaan kunillee sirna gumaa jedhama. Sirni kun, mala ittiin walitti bu'insa hiikuu fi nagaa buusuuf gargaaru yoo ta'u jaarsoliin biyyaa walitti dhufuun dhugaa baasuun araara buusu.

Sirna Dimookiraasii keessatti qoodiinsi aangoo qaamolee mootummaa gidduutti jiraachuun isaa, aangoo daangessuu fi to'annoo walirratti qabaachuun isaanii sirna haqa qabsiisuuf ni fayyada.

Manni kitaabaa, manneen barnootaa keessatti guutamuu qaba. Kunis iddoo callisaa fi mijataa ta'ee, barattoonni dubbisuu aadaa akka godhatanirra darbee beekumsa akka horataniif gargaara.

Ayyaanni gubaa yookaan masqalaa kan naannoo Oromiyaa garaagaraattii bifa ho'aadhaan kan kabajamu yoo ta'u damaraa ibsuu fi sirboota aadaatiin gammachuu ibsuun kan raawwatamuudha.

Aadaa Oromoo keessatti aadaa baay'ee cimaa ta'e keessaa tokko aadaa walitti dhufeenyaati. Kabajni maatii fi firaa aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Kunis wal gargaarsa hawaasummaa fi tokkummaa cimsuuf bu'uura cimaa ta'ee tajaajila.

hojii daldalaa yoo qabaanne maallaqa otoo lakkaa'un yeroo hin gubiina aappii irratti lakkoofsa herreegaa galchuun saffisaan daldala keenya gaggeessuu fi herreega keenya sirreessuu ni dandeenya akkasumas maamiltoota keenya siyaa'inaan keessummeessuu ni danda'ama

Sirna siyaasaa keessatti, heerri biyyaa sanada olaanaa mirgaa fi dirqama lammiilee akkasumas daangaa aangoo mootummaa murteessu waan ta'eef hundi keenya kabajuu fi tiksuu qabna.

Rakkoo tiraafikaa hir'isuuf namoonni karaa irra deemanis seera kabajuu qabu. Karaa qaxxaamuruuf bakka Zeebiraa jedhamutti fayyadamuu yookiin riqicha lafoo irra darbuu qabu. Barsiisni waa'ee geejjibaa mana barumsaa keessatti kennamuu qaba.